Abantu babiri bari omu motoka ya buraka bemereire aha iguru omu motoka ondiijo omushaija ayemereire omu maisho g'emotoka aine ebendera naabakwata ebishushane Kandi emotoka endiijo eri aha rubaju rw'egi ey'abantu babiri, abantu bashagateire emotoka egyo.

Abantu bekoreire ebafu nibatamburira omu ruguuto Kandi g'aabo hariho eitaka rirunzire Kandi n'omu rubaju hariho eitaka rirunzire hamwe nana ebiti biraingwa bikwenda kwoma

Abamwe abantu bari aha mutwe gw'amaizi aha rukuugu kandi abandi bari omu maizi bakwitse obuntu kandi abari aha rukuugu abamwe barotami abamwe bashutami.

Ente nyingi z'amabara gatakushana . Zimwe zeine amahembe g'ekubire ezindi zeine amahembe makye. Zeine abantu bazikurateire kandi aha rubaju rwazo hariho akadomora Kandi n'omu rubaju harimu ebishaka.

Esiwaani erikwera ekwasizeho enyama z'okutukura hamwe na kabegi erimu enyaanya z'okutukura

Emyenda ejwekire omu bidore kandi omwenda gumwe nogw'abashaija ogundi n'gw'abakyara Kandi ogw'abashaija n'ekanju hamwe nana ekooti kandi ogw'abakyaara nigomesi eine nana omweko

Omushaija ashutami aha piki kandi aha rubaju rwe hariho ohekire ekyoma kandi enyima ye hariho abantu nibapiima bajwire n'enkofiira aha mutwe

Omushaija ashemerirwe ajwire enkofiira, ebirahuri, eshaaha aha mukono na ehuuzi eri omu kiharani erikwiragura

Emotoka emwe eriho neeshuka emotoka endiijo ahansi omu nguuto aha rubaju rw'enguuto hariho obuti n'ekikondo

Ebikooko nibyingi ebimwe byemererize emitwe ebindi biri ahansi nibirya biri omu kishaka omu kishaka harimu emiti ti mingi kandi ti mikye

Akaguuto akakye kari ahagati y'entookye k'okuza ow'amaju ahi gari. Omu ntookye harimu emiti.

Abaana baingi abamwe bashutami abandi beemereire reeru omuto munonga ajwire ebirikwera bamukyikiire

Amaizi gari ahagaati y'embaju ibiri, zoona embaju ibiri hariho obubungo, aha bubungo hariho otunyaatsi kandi ahandi tituriho

Ebizimbe bingi kandi hamwe nana enguuto kandi omu bizimbe omu harimu emiti kandi omu ruguuto harimu emotoka hamwe nana abantu

Omukazi eyemereire akwitse akaveera naaguza, ebi arikuguza harimu za wotameloni, hariho enaanasi hariho ebitakuri aha kasituuru, hariho emonde aha kasituuru, hariho ebitookye nana ebindi

Amato mingi gari omu rubaju rw'enyanja kandi erindi eryato riri rwagati y'enyanja kandi aha rubaju rw'enyanja hariho ebinyaatsi .

Abaana bekoreire obudomora nibatambura kandi abandi abaana babiri bari aharubaju rw'omuhanda, omwana omukuru akwitse omuto Kandi omuto ateire jaketi ahaibega.

abantu nibatamburira omu binyaatsi kandi omu maisho gaabo hariyo enyamaishwa kandi ahamwe hariyo ebinti n'ebishaka byingi kandi abamwe baine zaakamera kandi abandi bahekire ebishaho

Enyamaishwa eri omu maisho g'ebizimbe birungi bihango biraingwa bya kanyina kandi ahansi yekizimbe hariyo nana piki epakingire kandi hamwe aha bizimbe hariho ebyapa biine ebihandiiko.

Oruguuto rutatereire gye harimu omuntu natamburira omu rubaju kandi omu rubaju harimu ebishaka, n'omumaisho kuri omu ruguuto hariyo emotoka neetambura.

Abaana bari aha nayikondo babiri bari aha munwa gwa nayikondo ondiijo ari enyima ya nayikondo kandi babiri abari aha munwa gwayo, omwe atireho engaro nanwa, ondiijo aziteire ahansi natangisiriza amaizi.

Abantu abari omushaija nomukazi nibaija kunuya Kandi ondiijo ayekoreire akagyega akwaitse ebintu nenfuuka nagyenda nagyenda orubaju orwakuri kandi omumaisho gomukazi orikuhingisa efuka harimu ekibira

Ekinyonyi ky'obwara biringwa ky'omunwa muhango kyererize amapapa garikwiragura ahaiguru Kandi n'omunda omu mapapa niheera kiriyo nikiharuruka.

Akamuri karungi karaingwa karikwiragura rwagati Kandi karikubereshera karimu akakooko kaine amapapa nana obutaragondo ahakibunu

Akagirasi Kari ahakati Kandi aharubaju rwako haruho akati Kaine obumuri bw'erangi erukwera kandi naharubaju haruho akandi akati.

Obumuri birungi bw'ekirabyo kirukwera Kandi nibubereshera buruho enjoki ningwa mpango y'amapapa kandi obumuri obwe ahamwe bwiragwire.